Monale aantu okwali haa tekele iikunino yawo taa longitha uupoto wo ku tekela nenge taa longitha omayela monena okwaya omukalo ngoka moka ominino dhomeya hadhi tulwa mombanda opo ngela kopomba kwa patuluka omeya ohaga shisha taga zi mombanda guuka kiimeno.

Moopoloyeka odhindji dhoohi ohamu kala mu na oondama oonene. Koondama hoka oko nee kwa za omunino dhu uka moondama dhoohi, opo uuna omeya taga pwine mo dho tadhi gwedha mo omeya.

Moopololeka odhindji dhiimeno omuna omukalo omupe ngoka gweetwa po gokutekela iimeno . Omukalo nguka ogo minino dha enda pomakota giimeno. Shampa ne kopomba kwa patuluka omeya ohaga tondoka guuka pomakota.

Uuna omuti gwa si aantu ohaye gu tete po, opo kugo ya kuthe ko iikuni yokutema momagumbo. Yamwe ohaya kutha wo iiti mbika opo yi ka longithwe koofambulika dhoku ninga omakalamanya.

Aantu ihaya tekula owala oondjuhwa, ihe oyendji ohaya tekula wo omakalakuni. Omakalakuni ngaka ohaga tekulwa oshoka, ogena onyama ombwaanawa yafa ndjoka yondjuhwa.

Tatekulu okwa hiile embakumbaku lyoku pulula, opo li pulule epya alihe tse tu vule oku kuna iilya, oshoka iilya meshisha oya pwamo.

Onduli oshinamwenyo sha shitwa shi na othingo onde. Oshinamwenyo shika oha tu shi adha mo mahala ngaashi mEtosha. Ohashi li omwiidhi nomafo gomiti.

Mongaashingeyi okuna oofambulika dhiimeno ndhoka aantu haya kunu iimeno, tayi tonatelwa moku longitha omashina gokutekela oshowo gwoku tula mo uuhoho.

Momeya ohamu mene iimeno oyindji. Yimwe yomiimeno mbika omavo .omavo ohaga mene momeya moka kombanda haga etako okangala nomevi momeya omuna ethindi ndyoka hali liwa.

Aanafalama ohaya etapo esiku, nenge omasiku gontumba, moka haya ithana aanamukunda yawo, yatale oohi, yo yalongwepo kashona, kombinga yetonatelo lyoohi.

Moopololeka dhiimeno, ope na iimeno mbyoka hayi pumbwa omeya ogendji, nambyoka ihayi pumbwa omeya ogendji. Onkene moopololeka omeya ohaga pombwa ga uka moofola ogendji ga gwana okutekela iimeno mbyoka.

Ongombe ngele oyasi ohayi yuywa ombanza, mombanza moka omo nee hamu ka longwa iinima ngaashi oondjato, omapaya, nosho wo iikwatitho yoombele.

Uuna omuntu aka enda mokuti, oha lamba uukuti, nenge omadhindhiliko, ngoka ha ga kala ga tulwapo, wu ga landule, sho tweende ngoye wu yande oku kanena mokuti.

Omolwa omikalo dhokutekela ndhoka dhi indjipala mongashingeyi, omukalo gumwe ngoka hagu longo dhingi omukalo gokutula ominino dhomeya dhe enda nenge dha dhingoloka iimeno, opo shampa kopomba kwa patululwa omeya ohaga ndonda gu uka pomakota giimeno.

Tatekulu sho a gwanitha oomvula omilongo omugoyi, okwa li a mbakelwa iikuki. Iikuki mbika okwa li iyali, shimwe osha ningwa muuna wamudesha, na shimwe sha ningwa muu tyokolate.

Oondolopa ohadhi kala dhatungikika dhina omagumbo , oositola, oosikola, muna oopate oshowoo oofabulika dhiili nodhili.

Muuyuni omina aantu yena ohokwe yiinima yi ili no yi ili. Iinima mbika ongaashi, oku tondoka, okweenda iinano iile. Aantu yamwe oha ya nyanyulwa ngele ta ya londo koondundu.

Aantu ohaya gongele oontanga dhomamamgo, taye dhi kunu opo ihe ngele uumeno mboka wa mene, aantu otaye wu landitha po, opo ya mone mo iiyemo.

Miinamwenyo oyindji mbyoka hatu adha mEtosha omuna wo Oondjima. Oondjima iinamwenyo ya talika ko iiwanawa oshoka moompito odhindji oyina uukwatya tawi ihilile kwaamboka waantu.

Moopoloeka shokutekula oondjuhwa , unene ohamu kala muna oondjuhwa odhindji nodhomaludhi gi ili nogi ili. Oondjuhwa ndhika ohadhi tekulwa nawa, etadhi pewa iikulya nomeya gayela opo dhiwape dhikoke nodhilandithwepo.

Pomahala mpoka pena omiti odhindji ohapu kala pena ombepo oshona. No pomahala mpoka kaapena omiti odhindji ohapu kala pena ombepo onene, nevi olindji ohali kungululwa po oshoka ka pena shoka tashi ngambeke ombepo.

Uunamwenyo mboka wa thigwapo kooyina nenge ooyina inaya hala okuyamitha ohawu kuthwapo kaantu, ta yewu sile oshimpwiyu nolundji oha yewu ningile omandami hayega tula omahini opo yashiwe yape uunimwena mboka wu koke nawa.

Uuna omuntu to tekula oohi, oku na oku sa oshinakugwanithwa shoku dhi pa okulya. Uuna tedhi pe okulya oohi ohadhi i gongele kombanda opo adhihe dhi mone ompito yokulya.

Uuna omuntu waya kondolopa yo kokule oto vulu okuhiila ondunda, ndjoka yo ku lala. Mondunda muka ohamu adhikwa osikopa, uulekitho, ofreeza noshowo esipili lyoku itala uuna to zala.

Muuyuni otuna omaludhi ogendji giikwamawawa. Iikwamawawa yimwe ohatu yi tekula momagumbo, yimwe ohayi kala miihwa, nayimwe hayi zi pooha dhomeya nenge hayi zi momeya.

Moopololeka odhindji dhoohi ohadhi kalamo dhilimo dhatopolwa okuza kwaadhoka ooshona toya kwaadhoka dhopokati naadhoka oonene. Oohi dhika ohadhi topolwa nuunete watulwa momeya.

Oondundu odhili pamaludhi gayoolokathana. Opuna oondundu dhomavi, nadhimwe odho mamanya . Koondundu dhomamanya hawu unene twaadha kwamena iimeno oshoka evi kali shi iimeno.

Uuyuhwena oha wu landwa manga uushona. Ta wu pewa iikulya nomeya, ta wu tekulwa nawa sigo wa koko. Shampa dha koko dhimwe ohadhi longithwa mokugandja omayi, dhimwe ohadhi landithwa dhi na omwenyo nadhimwe hadhi landithwa dha sa dha opalekwa.

Ngele aanamapya ya teya iilya oyindji. Aantu ohaya kala yena iilya ya piitilila. Onkene oyendji ohaya tula iilya mooshako opo ye keyi landithepo.

Oshoka oku tonatela oohi oku na iilonga oyindji, ope na aantu oyendji mboka ya kutwa haya longo iilonga ya yooloka. Ope na mboka haya pe oohi iikulya, mboka haya opaleke oondama naamboka haye dhi tala ngele odha koka.

Oondama dhoohi odhi li pamaludhi gi ili nogi ili. Opu na ndhoka dha tungwa nekuma, naandhika dha ningwa noothayila. Ndhoka dhoothayila, shampa oohi dha koko, omeya ohaga pitithwa mo, opo oohi dhi thigale mo.

Moopololeka odhindji dhiimeno aanafalama oya konga ondunge ndjoka yakutha ominino dhomeya taadhi tula dha lamba omakota guumeno opo uuna kopomba kwapatuluka omeya otaga shisha guuka pomakota.

Moopoloeka dhoohi omuna aantu mboka yakutwa yakale haya tonatele oohi nokudhi sila oshimpwiyu , nokukala wo yedhipa okulya.

Uuna omuntu akatalelapo koshilongo shontumba, ohavulu oku hiila ohauto ndjoka tayi kala tayimufala okuza pomahala gontumba uuka pehala lyontumba, oohauto ndhika ohadhiya dhina iinima oyindji mwakwatelwa okatemba.

Moondama odhindji oohi ohadhi kala dha topolwa okuza koonene sigo okwaa mboka uushuushuka. Oohi ndhika ohadhi tulwa moonete dha yooloka, opo omutali ngele te ya oku shi kutya ota uka ponete yi ni.

Moopoloweka dhiinamwenyo odhindji omuna oonzi. Oonzi ndhika ohadhi tekulwa opo olufufu lwadho lukuthweko . Opo lutumwe koofaabulika luka ningwe oombindja.

Miitekulwanamwenyo mbyoka tu na momagumbo omu na mbyoka iikwamawawa. Iikwamawawa mbika ohatu yi tekula, opo tu kuthe ko osheelelwa nenge yi tu pe omayi.

Muuyuni omu na oohi dhomaludhi ga yooloka . Oohi dhimwe ohadhi kwatwa etadhi liwa, omanga dhimwe hadhi kwatwa etadhi tulwa momeya , ngoka omuntu tovulu okukala megumbo nenge lyomaulikilo goohi.

Pehala mpoka hapu lokwa nawa ohapu kala puna omiti odhindji dho dha ziza nawa aluhe oshoka otadhi mono omeya ga gwana.

Oshoka omeya gomoondama ohaga pwinemo uuna kuna omutenya, omunafalama okwapumbwa ase oshinakugwanithwa a tule mo omeya kehe esiku mondama ye opo oohi kaadhi se.

Momiti ndhoka ahatu adha moshilongo omwakwatelwa woo omuti gumwe hagu zi omafulafula omatookele. Ngoka haga longithwa moofaabulika dhokuninga iikutu.

Uuna omvula inayi loka nawa, iimeno ngaashi omwiidhi, nenge iihwa mbyoka hatu adha koondundu ohayi sipo oshoka kayi na omeya ga gwana.

Aantu mboka haya kwata oohi momulonga ohaya manga onete onene ndjoka ha yeyi taakanitha opo uuna oohi tadhi yogo otadhi kwatwa konete ndjoka.

Mokutekula oondjuhwa okuna omawuwanawa ogendji. Omawuwanawa ngaka ongaashi okumona ko oshiyelewa kondjuhwa, uuna we yi dhipaga. Ohatu mono ko wo omayi, nuuna twega mona ogendji ohatu vulu oku ga landitha po.

Okulongekidha evi lyoku kuna ohaku pula iilongitho oyindji yamwe ohaya longitha omatemo, yamwe ohaya longitha omambakumbaku noyamwe ohaya longitha uushina mboka wuna omatemo hawu hingwa koonyala.

Pehala mpoka puna oondundu ihapu ningwa omapya, po ihapu mene nawa, oshoka evi ndyoka ohali kala lina omamanya, lyo kalishi ewanawa niimeno.

Opuna oohi ndhoka hadhi liwa naandhoka ihadhi liwa. Oohi ndhoka ihadhi liwa ohadhi kala dhi li momaludhi gi ili nogi ili ngaashi puna ooshunga, pu na oontiligane, osho wo pu na oosiliveli. Oohi ndhika ohadhi tonatelwa ashike momagumbo nenge moondama.

Omiti ohadhi mene pomahala gi ili nogi ili. Opu na dhimwe hadhi mene momeya, opu na dhimwe hadhi mene momapya opu na wo dhimwe ndhoka ho adha dha mena koondundu.

Omboga oya simana oshoka ohayi tupe iitungithilutu oyindji. Omboga ndjika ohayi vulu okuliwa ombihu nenge yi liwe ya pya.

Omolwa uuyogoki aantu ohaya kutha mo omeya mootenga moka hamu tekulilwa oohi. Taya kutha mo oohi opo mu vule okoopalekwa mo mukale mwa yela opo oohi kaadhi silemo.

Ohauto oyasimana oshoka ohayi tu longele iinima oyindji methimbo efupi lela. Iinima mbika ongaashi okuya kongeleka , okufala omuntu teehamama koshipangelo, okukalanda iinima kondoolopa nenge okuza mondoolopa yeni toyi kondoolopa onkwawo toka taalelapo.

Aanafaalama oya kongo ondunge ndjoka ombwaanawa yoku tekelitha iimeno. Ondunge ndjika oyominino dhomeya dhe enda dha lamba iimeno pomakota. Uuna kopomba kwa patuluka omeya ohaga tondoka mominino moka taga yi pomakota guumeno mboka.

Uuna oondama ya patilulwa pomukunda aanamukunda ohaya ithanwa koshigongi opo ya lombwelwe omayele kombinga yuuwananawa womndama ndjoka shoka shina okutulwa mo naashoka inashi pumbwa okutulwa mo.

Komaulikilo goohi , momeya oha muyi omukwati dhingi ta kwata oohi tedhi ulike , opo dhi talike ngele opena dhoka dha koka dha adha oku kwatwa mo .

Aanegumbo sho ya yile kondama ya ka kwate oohi okwali ya kwata ko oohi odhindji, onkene oya li ya tokola opo ya thanekwe. Yo ya wape ya ka ulike kegumbo ku tya oya kwata lela.

Monale oshoka aantu ayehe kaya li yena oopomba momagumbo, momahala ogendji momikunda omwa tulwa oondama dhomeya moka aanamukunda ayehe kwali ya pitikwa omo ya teke omeya.

Uuna mwene gokandama a hala ku tala nkene oohi dhe dha koka, oha umbile mo uukulya kombanda, opo ihe oohi adhihe otadhi nukile kombanda dhi hakane iikulya.

Manga ohi yomondama inayi landithwa po, ohayi tulwa koshiviha hoka omulandithi hayi viha, opo a tale ngele oya adha okulandithwa.

Shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi adhika metosha osho ondjamba . Ondjamba oshinamwenyo oshinene sha shitwa shina omakutsi omanene sho oshinawo oshipa oshikukutu .Ondjamba oyinawo omunkati nomayego gaali haga kala ga pita mooha.

Uuna omvula ya loka nawa opena omahala ogendji mpoka omeya haga talama. Omahala ngaka ogena oshilonga sha sima oshoka omo iimuna yetu hayi nu omowo hatu vulu oku kutha omeya goku ka longitha momagumbo nenge goku tekela iikunino yetu.

Aantu monale okwa li haya ningi oopoloyeka dhiimeno momapya ashike mongashingeyi, aantu ohaya kunu iimeno yawo moofaabulika yili mooshako, tayeyi tonatele sigo tayi koko.

Okutekula oohi osha simana, oshoka kudho ohatu kutha ko uundjolowele owundji uuna twe dhi li. Ohatu vulu wo okudhi landitha, opo dhi tu pe iiyemo.

Okadhila shimwe shomiikwamawawa mbyoka hayi kala mombanda ano hayi tuka. Oha ka lala moshihaandhila shoka ha ka tungu nomwiidhi.

Muuyuni otunamo omaludhi ogendji goohi. Opena oohi ndhoka hadhi liwa naadhimwe ndhoka ihadhi liwa. Ndhoka ihadhi liwa ohadhi kwatwa e tadhi tulwa muutenga moka okatenga hoka hovulu oku kalanda wu kekapungule megumbo.

Metosha omuna iinamwenyo yomaludhi nomaludhi okuza kwaambi iihupi sigo okwaa mbyoka iile muna oompo, oongolo, uumenye oshowo oonduli.

Oopoloyeka dhiimeno ohadhi kunu oontanga dhi ili nodhi ili, tadhi tekelwa, tadhi silwa oshimpwiyu, tadhi tulwa uuhoho opo ngele ya mene tayi tewa ko, opo yi ka landithwe aantu yi imonene mo iiyemo.

Moofaambulika dhoohi omuna ootenga dhomeya moka mwatulwa oohi shiikwatelela puunene wadho. Dhoka ooshona odhili motenga yadho, dhoka dhopokati odhili motenga yadho naadhoka oonene odhili mootenga dha dho.

Monale omatama sho kwali haga kunwa mopoloyeka, okwa li oshidhigu komunaafalama oshoka ogendji ohaga holama momakwawo, monena okweya ondunge ndjoka omatama haga kunwa moofabulika ga endjelela opo uuna ga pya otaga monika.

Oopololeka odhindji dhoohi odha ningwa noothayila. Onkene uuna oohi ndhika dhakoko omeya moothayila ohaga pitithwa mo opo oohi dhikalemo kohi dho yedhi kwatemo nawa nuupu.

Uuna mondama moka hamu tekulilwa oohi mwayi sha shapuka , oohi ohadhi si kuuzigo , ndele adhihe tadhi yeta kombanda oshoka kadhina omwenyo.

Onkadhindjuhwa ngele ya koko ohayi vala omayi. Omahi ngoka ohaga utumanemwa opo ihe konima yiiwike haga tendulwa opo mu ze uuyuhwena.

Opena omikalo odhindji dhoka aanafalama haya longitha mokutekela iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha omayela nayamwe ohaya longitha ominino.

Pomaulikilo giipindi, aantu ohaa landitha iinima yi ili noyi ili, pena mboka haya landitha oongaku naamboka haya landitha iikulya, yamwe ohaa landitha iiyimati noyendji yomuyo ohaya landitha oombuto dhomaludhi gi ili nogi ili.

Moopoloyeka dhoku tekula oondjuhwa, ohamu kala oondjuhwa odhindji. Onkene oondjuhwa ndhika ohadhi pewelwamo omeya noshowo iikulya. Oondjuhwa ohadhili iikulya ngaashi iilya, oontanga nenge iimbambala mbyoka iishona hayi adhika mevi.

Monale aantu okwali haalongekidha omapya gawo nomatemo moka omuntu hopapula walamba oofoola sigo ooshi tashi ningi oshindji tashi vulu okukunwa, monena iilonga oyaningwa iipu oshoka opuna omambakumbaku.

Oohi ndhoka hadhi tekulilwa mootenga dhomenya dha tulwa moonete uuna aantu ya hala ya tale nkene dha koka, aantu ohaya nana onete kombinga, opo dhi ye kombanda, yo ya wape ye dhi konaakone nawa.

Omboga oya simana oshoka kuyo ohatu kuthako iitungithi yolutu. Omboga ohatu yi kutha omafo gokombanda opo tuthigeko ngoka geli meni. Omafo ngoka ohaga tetwa nee etaga telekwa nenge ga liwe omayihu.

Shimwe shomiitekulwa namwenyo osho ondjuhwa. Ondjuhwa ndjika ohayili iinima ya yooloka ngaaashi iilya ,oombuto nenge dhilye iipuka mbyoka hayi adhika momwiidhi.

Omiti odha simana oshoka odho hadhi tu pe ombepo ndjoka hatu fudha. Uuna omiti dha si ohadhi kukuta, aantu oha ye ya e ta ye dhi tete po, opo ya kuthe ko iikuni yokutema.

Endombo oshimeno ha shi yapo kuushitwe, oshimeno shika oshina oshilonga, sho oha shi adhika pimahala ogendji. Kendombo oha tu kuthako omiti, oha tu kuthako omagadhi, no sho woo oothewa.

Momahala gokutonatela iinamamwenyo, omuna iinamwenyo yomaludhi nomaludhi okuza kwaambyoka iinene, kwaambyoka yopokati sigo okwaamboka uushona. Omuna wo mboka yina omayinga omanene, yimwe oyina omayinga omashona naambyoka kayinasha.

Aanafaalama oyendji oya kongo ondunge ndjoka yoku ninga oopoloyeka dhawo, popepi nuunala womeya, moka ominino ta dhi kuthwa moka nala, dhu uka mo faalama opo ya longithe omeya ngoka.

Muuyuni omuna iinamwenyo oyindji, yimwe yomiinamwenyo mbika oondjamba. Oondjamba odha shitikikika oonene dhina omikati, omikati dhika odho hadhi longithwa okunwa, okwiiyoga nenge oku kutha iikulya yi yitule mokana.

Moofaalama dhondjuhwa, oondjuhwa ohadhitekulilwa iilonga yayoloka, opena dhoka hadhitekulwa opo dhilandithwe dhina omwenyo, opena dhoka hadhitekulwa tadhilanditha dhasa dha opalekwa opena wo dhoka hadhitekulwa opo shikale tadhingandja omayi ngoka hanga kalandithwapo.

Pomahala mpoka hatu tekulwa oohi ohapu kala pena uupalakata washangwa. Wumwe ohawu shangwa omadhina goohi dhoka dhili momeya moka nawumwe ohawu shangwa oonomola kusha okandama hoka okatingapi.

Uuna omuntu ta teleke okambiga kosheelelwa ndele okwa hala omuhoka gwe gwa pama nawa go omatoye ohayi koshikunino eta kola omatama ngoka ga tiligana ete gayogo ,etega tete nawa opo a vule okuga tula mombiga.

Opuna oombwa ndhoka hatu tekula momagumbo noombwa ndhoka hadhi kala momeya. Oombwa ndhika dhomomeya odhanika oshiponga oshoka otadhi vulu oku ku dhipaga.

Moshilongo shetu Namibia omu na omahala ogendji hoka omuntu ho vulu okuya to hiile, opo wu mone iinamwenyo ngoye wu vule wo wu tale nkene uunshitwe wu li.

Onyanga oyasimana oshoka ohayi ningi omuhoka gu kale gwatowala nawa. Omuntu oha tetelemo onyanga, omatama tatula mo woo uutowalekitho.

Eyoka oshinamwenyo shoka sha shitwa kaashina omagulu

Mootenga dhoku tekula oohi ohamu kala mwatulwa ominino dhomeya opo ngele omeya taga pwine mo dho ominino otadhi tula mo omeya gamwe

Muundama woohi aantu ohaya tulako oonete kombanda, opo meni lyondama kamugwile iiyagaya. Ohamu kala wo omunino guli kombanda gukale tagu tulamo omeya uuna gapwinamo.

Ohauto odhi simana oshoka ohadhi tu kutha pehala lyontumba nenge pomahala gontumba ndele ta dhi tu fala pomahala gii Ili nogi ili muule wethimbo efupi.

Monena omapya ogendji oga ninga po oopoloyeka. Momapya muka ohamu kunwa iimeno ngaashi omboga nenge omapungu. Iimeno mbika shampa ya koko oha yeyi teya ko tayi ka landithwapo opo aanegumbo yi ilikolelemo sha.

Aantu yokiilongo yilwe ohaye ya moshilongo shetu Namibia opo ye ye ya tale omaludhi goondundu ngoka tu na. Opu na oondundu dhimwe dhi na oombogo hadhi fuula, po opu na oondundu dhimwe dhi na omamanya giilonda nawa go omawanwa okuthanekwa.

Mondunda yaayenda ohamu kala moopalekwa, mwayalwa nawa mo omuna wo iinima yatulwamo yili nawa iinima mbika ongaashi mwatulwa iipundi yoopala, mwatulwa omalapi geli nawa, go ogayela, oshowoo pomakende pwatulwa omalapi guukilila.

Oshithima ohashi vulu okuliwa nomboga, nonyama noshigali. Nenge thimbolimwe ohashiliwa, nomahini. Oshithima osha simana oshoka kusho ohatu kuthako iitungithi yolutu.

Momukunda Oneshuku okwa li mwatungwa oondama dhoohi. Oondama ndhika ohadhi vulu okukwathelwa momukunda onkene kehe esiku megumbo ohamu zi omuntu ngoka hakala apewa oshinakugwanithwa shokukapa oohi iikulya.

Oohi omanga inadhi tulwa moondama, oha dhi tulwa mootenga dhomeya moka hadhi kala mo uule womasiku nenge giiwike, tadhi konakonwa opo ihe ngeke odha monikwa kutya odhili nawa oha dhi tulwa moondama.

MoNamibia omu na oondundu odhindji. Dhimwe odha etwa po kevi olyo alike, nadhimwe odha etwapo komamanya nevi na oha ku adhika kwa mena uumeno uushona.

Muuyuni omuna omambakumbaku ogendji go ohaga longo iilonga yayooloka. Opuna omambakumbaku haga pulula, opuna ngoka haga tatula omamanya, opuna gamwe haga longithwa okutekela iimeno nosho wo gamwe haga tete omwiidhi noku gu longekidhila iimuna.

Moofabulika odhindji tuna moshilongo, omwa kwatelwa woo ofaabulika yomatama. Moofaabulika muka oh mu longwa omatama, gamwe ota ga tumwa koositola geli ngashi geli, gamwe ota ga nyanyulwa eta ga tula moondooha omanga gamwe oha ga ningwa omatama ngoka ha ga lithwa nolwishi.

Pehala mpoka pena ondama yoohi ohapu kala pena okatumwalaka katulwa po hoka haka ulikile aakwashigwana kutya ondama ndjoka oyina mwene.

Omvula ngele ya loko opu na pomahala gamwe ihaapu talama omeya naangoka ha ga talama omeya ogendji. Unene pomahala ngoka hapu talama omeya oto adha pwa mena iimeno yomaludhi gi ili nogi ili.

Koongombe ohatu kuthako omahini. Omahini ngaka gamwe ohaga nuwa inaaga hikwa, gamwe ohaga ga hikwa, opo ga ninge Omayele nenge Oshikandela. Koongombe ohatu kuthako woo omagadhi.

Otuna omambakumbaku ga yooloka no haga longo iilonga ya yooloka, gamwe go momambakumbaku ngoka omambakumbaku ngono haga tete omwiidhi ye gu dhingile opo ihe yiye yitumbwepo yi kaliwe kiimuna.

Uuna omuntu to ende pokuma kushipo ohondhindhilikepo opo uuna to kagaluka kuha puke pondjila. Aantu ohaya ndhindhilike ngaashi nomamanya, nuukuti wathanekwa pevi no payinda nenge nomafo.

Iimeno ohayi mene nawa mpoka pena omvula yi li nawa po opena wo evi lyili nawa nomidhi. Miimeno mbyoka hayi mene momamanya ohayi kala iishona nenge iifupi, oshoka evi kalishi ewanawa niimeno.

Muuyuni otuna uudhila wili no wili, otuna mboka wo kevi otuna mboka wo mboka hawu zi momeya nenge hau kala momeya , otuna woo mboka hawu kala kevi nosho momeya.

Oshithima osha simana, oshoka ohashi tu pe iitungithi yolutu. Oshithima ohashi liwa nee nomboga nekaka nenge tu shi lye nonyama nenge wo noshigali.

Omikalo dhoku kwata oohi moondoma odhindji. Opuna oku longitha oonete moka aantu yaali haya kwata onete taya ende ya lamba ondama oohi tadhi yogo nduno dhuuka meni etayi dhi kwatele mo.

Oopoloyeka dhoohi odha pa aanamukunda oyendji iilonga. Iilonga mbika ongaashi: okupa oohi ndhika iikulya, oku opaleka oondama ndhika dhomeya nenge okukwashilipaleka kutya oohi odhi li megameno li li nawa.

MEtosha omuna iinamwenyo oyindji. Shimwe shomiinamwenyo mbyoka yili mEtosha osho ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo oshinene sho oshina wo omakutsi omanene. Ondjamba oyina omunkati ngoka hagu longithwa okunwa, oku tula iikulya mokana oshowo okuyoga.

Oopololeka dho ku tekula oondjuhwa ohadhi kala dhina oondjuhwa odhindji poshikando. Moopololeka muka ohamu kala muna uutenga wiikulya noshowo womeya.

Sho kwali twaya kopololeka yiimeno Olyomakaya ya zi ko. Okwa li twa mono ko ominino dhoka dhali dha tulwa mombanda. Ndhoka hadhi longithwa okutekela iimeno.

Meme sho ayile koSouth Africa , okwazileko nuumbaka uushona opo avule eye ewu tekule , ye aninge opoloyeka ye yoombaka.

Uuna oohi ndhoka hadhi tekulwa, dha ningi po oonene, mwene gwadho ohi ithana aantu opo yeye yedhitale, yo ya hogolole ndhoka ya panda, opo yedhi lande.

Omikunda odhindji odhina utale moka omeya haga talama ngele omvula ya loko. Moka nee omo iinamwenyo hayi ya yinwe, omo aanona naakuluntu haya yogo. Ohamu vulu wo oku tulwa oohi tadhi koko etadhi ya dhi yuulwe mo shampa ethimbo lyaadha.

Kondjuhwa ohatu mono ko iikulya ngaashi onyama yondjuhwa yoyene, ohatu mono ko wo omayi ngoka hatu vulu oku kanga tulye nomboloto nenge atuga fulukitha momeya.

Uuna wasa ondjala ndele ino hala oku teleka megumbo ohoyi ihe nduno pehala mpoka hapu landithwa iikulya. Oho kuutumba, to etelwa nduno omusholondondo gwiikulya mbyoka to ulike shoka wa hala, tashi telekwa nawa, toshi etelwa, ngoye wulye.

Momeya oha tu kwata mo oohi dhoka hatu vulu okukalya momagumbo, nenge ngele otwa kwata odhindji oha tu vulu wo okudhi landitha opo dhi tu monene iiyemo.

Oondjukwa ndhika ombwaanawa muna omakondombolo, tala kwaa ndika lying na olwaala olutokele noluluudhe konima. Omuna wo oonkadhi ndjuhwa dhoma lwaala ga yooloka.

Muuyuni egumbo lyoye opo lyikale lyoopala oholi tungu momukalo guli nawa. Opena omagumbo game gena pombanda nopevi opuna omagumbo gamwe gena ike pevi owala. omagumbo ogendji ogena omiti opo gashiwe geete omuzile.

Uuna tandi tema okambiga kandje komweelelo ondi hole okutula mo onyanga, opo mu kale mwa towala nawa. Oonyanga odhi li pamaludhi ga yooloka. Opu na ndhoka oontookele nadhimwe oontiligane, ashike adhihe ohadhi longo oshilonga sha faathana.

Omapungu shampa ga kolo, oontanga dhago ohadhi kukutikwa, tadhi tsuwa, opo dhi shiwe dhininge uusila wepungu mboka hatu longitha moku telekitha.

Oohi ohadhi kwatwa noonete nenge nuundjolo. Shampa dha kwatwa ohadhi opalekwa nawa kombanda nomeni, opo ihe tayi vulu okutelekwa.

Pethimbo lyOmamengo tatekulu ohagongele oontanga dhOmamengo opo avule edhikune. Uumeno mboka shampa wakoko tatekulu ohewu landitha opo i imonene mo iiyemo.

Aantu mboka haya longo miikunino muna iimeno iile ohaya londo komashina ngoka haga vulu okuya pombanda nopevi opo yavule yakonakone iimeno nawa.

Aantu ohaya hupu uuthima, taya tula mo oonete noshowo omeya, opo ihe taya tula mo oohi ndhoka taya tekula yo ye dhi landithe po shampa dha koko.

Uuna omuntu a tekula oohi etadhi koko ohaye dhi kwata mo noonete nenge ya longithe oondjolo opo ya vule ye kedhi landithepo yo yii imonene mo iiyemo.

Oongombe ohadhi tu pe omahini, omagadhi goongombe, uuhoho. Ohadhi tupe wo onyama nooniga dhadho ohatu vulu oku dhi longitha okuninga iikolo.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene shi na omakutsi omanene nomunkati omule gokunwa omeya. Kondjamba oku na omayego ngoka haga kuthwa ko kaantu taye ke ga landitha, opo ya mone iimaliwa.

Uuna omuntu wu na ofaalama yoohi, owu na okukwashilipaleka kutya oohi dhoye odha lya dho otadhi mono wo uukolele wa gwana, opo dhi koke nawa wu vule oku imonena mo iiyemo.

Aantu oyendji muuyuni oye na oofaalama. Oofaalama otadhi vulu dhi kale dhiinamwenyo nenge dhi kale dhiimeno. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu, tayi tekelwa noshampa ya koko tayi vulu okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Moopoloyeka dhoohi omuna aantu mboka haya tulwa mo yokutonatela oohi. Okudhipa iikulya noshowo okwoopaleka muundama moka dhapungulwa.

Oopoloyeka odhindji dhiimeno ohadhi kunu iimeno yayo nawa yomaludhi ogendji ha yeyi tonatele keshe esiku opo yishuwe yikoke nawa yo ya vule ye keyi landithe yo yamone mo iiyemo.

Oshimbombo shatelekwa nuusila womahangu, omboga nenge ekaka lya telekwa lya tulwa iitowa lekithi, onzowe noshowo omakunde ngoka ga kilundukidha uuyaha.

Omambakumbaku ohatu galongitha oku pulula omapya getu nenge oofalama opo tushuwe tu kuneno se twilikolelemo sha.

Aantu oyena omikalo odhindji dhoku tekela iimeno monena. Aantu yamwe ohaya longitha omambakumbaku ngoka gena ominino tadhi tsinine omeya kiimeno, yamwe ohaya tekele nomayemele noyamwe oyena ominino dhe enda miimeno ndhoka hadhi tekele iimeno pomakota.

Omuti gumwe nuushwa wulipo owundji oondundu ondhindji oma manya, omamanya ngano taga ulike gagwa koondundu nga shashi ogeli ambala popepi noondudu.

Otu na oofabulika ndhoka hadhi longo iinima ya yooloka. Otu na oofaabulika dhokuninga omahini. Otu na oofaabulika dhokuninga omatama gomoondooha nomatama gomolwiishi noshowo oofabulika dhokuninga iikutu.

Iimeno ohayi tupe ombepo ndjoka yokufudhila mo. Ohayi tupe omuzile yamwe ohayi tupe iiyimati. Iimeno oyo woo olukalwa liinamwenyo yimwe ngaashi uudhila.

Aantu ohaya kunu iimeno taye yi sile oshimpwiyu. Iimeno shampa ya koko ohaya likola ko iiyimati mbyoka haye ya ye yi landithe yo yi imonene mo iiyemo.

Omeya ogo omwenyo. Omeya oha tu ganu, momeya oha mu tu zile osheelelwa, omeya oga tu ga telekitha, oha ga nuwa kiinamwenyo, oha tu ga longitha woo oku tekela iimeno opo yi koke nawa yi tu pe iiyimati.

Iilya oya simana oshoka kuyo ohatu kutha ko uusila. Uusila oha tu wu longitha oku teleka iimbombo. Mongashingeyi uusila womahangu ohawu longithwa oku ninga omakoloni.

Moku putuka aanegumbo oyaza haya kuutumba poshinyanga opo aakulu yonale yetu lombwele omahokololo osho wo yataambathane omayele.

Metosha omu na iinamwenyo oyindji yomaludhi ga yooloka omu na wo omiti uuna iinamwenyo tayi pi komutenya oha yi gondjo kohi yomuti ngoka gu na omuzile gwa talala nawa.

Aantu ohaya kunu iimeno opo yi ilikolele mo sha shokulya. Ohaua vulu okukuna omboga ndjoka hatu vulu okuyitelekelwa momuhoka nenge toyi itelekele oyo ayike opo yikupe uundjolowele.

Tate okwali aka talelapo opoloyeka yoondjuhwa nena. Okwa ziko nomandjuhwa gatano omanene noshowo omayi ogendji gu udha oshipakete.

MEtosha oto adha mo iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Omuna oondjamba, omuna oompo, oonguluwe nosho woo oonkoshi.

Uuna pu na aataleli po yoohi, aantu ohaya pe oohi iikulya opo dhi vule dhi ye kombanda dhi lye, dho tadhi monika kutya odhi thike peni.

Omapungu uuna gakukuta ohaga tsuwa taga ningi uusila mboka hatu longitha okuninga okambombo uuna tatu longekidha iimbombo.

Monena okwa monika omukalo gu li nawa gokutekela iimeno kaashi shi okulandula iimeno nomayemele. Omukalo nguka ogo ku tula ominino omile dhi li pomakota giimeno moka shampa kopomba kwa patuluka, omeya ohaga ndotha gu uka pomakota giimeno.

Iinamwenyo inayi pumbwa owala iikulya opo yikoke yo yikale yina oonkondo oyapumbwa wo omeya. Nolundji opena uutalameno womeya mpoka iinamwenyo hayi yi yikanwe omeya.

Ongombe ohayi tupe onyama, ndjoka hatu yilongitha ongaa omweelelo. Ohayi tupe omahini nosho woo ohayi tupe omagadhi.

Uuna wa kuutumba koshipundi oshiwanawa toli uukulya uuwanawa omadhilaadhilo goye ohaga kala geli pehala ohashi ku ningitho wukale todhilaadhila nawa.

Aantu monale oya kala haya teke omeya momulonga. Omeya oha ga longithwa okuyoga iikutu, oku yoga iiyaha, oku iyoga kolutu, oku tekela iimeno nosho woo oku telekitha momagumbo.

Omaludhi giinamwenyo ogedji. Iinamwenyo yimwe oyi li momakuti nayimwe ohayi tekulwa momagumbo. Mwaa mbyoka hayi tekulwa momagumbo omu na oondjuhwa, oombaka, omakalakuni, uumbishi noshowo oombwa.

Omwiidhi ohagu liwa kinamwenyo opo yi koke nawa, yo yi kale yina omalutu ga kola. Omwiidhi ohatu gu longitha wo oku kumba oondunda dhetu dho pashiwambo, ndhoka hadhi tungwa nomwiidhi.

Embakumbaku ndino ewanawa ngini? Lina olwaala oluzizi nomatayiyela omanene konima. Nomashona komeho gena olwaala olushunga meni.

Omeya ohatu ga longitha mokuteleka, mokwi iyoga, mokukoha iizalomwa yetu noshowo mokutekele iimeno.

Oohauto ohatu dhilongitha oku za pehala limwe toyi pehala ekwawo. Oohauto odhili pamaludhi ga yoloka puna uumbesa, puna dhoka hadhi gwana aantu yaali nadhoka oonene dhina iikoto.

Aantu ohaakwqta oohi ya ka landithe nenge yamwe ohaa kwata oohi opo ashiwe ya kale yena oshiyelelwa ngaashi oohi dhika oombwanawa shaashi ohadhi tupe uundjolowele

Uuna waka talelapo komahala go kokule, oho hiyile ohauto, ndjoka hayi kala tayi ku fala okuza pehala lyontumba toyi pehala lyontumba. Ohauto ndjoka oha yi kala ya longwa nawa, yina uutenda pombanda.

Uuna kuna uutalala aantu ohaya tema omulilo poshinyanga taya kuutumba ihe yakundukidha omililo, opo yuuve omweenye yo kaya kale yuuvite uutalala.

Kowambo otuna ko opolota yiimeno, hatu kunu iimeno yomaludhi gayooloka, shampa yakoko tayi tupe iiyimati mbyoka hatu kalanditha yitupe iiyemo noshowo ohatu vulu okuyilya megumbo.

Iinamwenyo oyindji mbyoka ya thigwa po kooyina omanga iishona aantu oha yeyi kutha po etaye yi tekula momahala ga yooloka ngaashi Etosha. Iinamwenyo mbika manga yili iishona ohayi pewa omahini kaantu.

Aluhe manga epya inaa li kunwa, tatekulu oha hiile embakumbaku ndoka hali ya li pulule mepya. Omambakumbaku ogeli pamaludhi ogendji, opuna nga gena omatemo ogendji, opuna nga gena omatemo gaali nagamwe ohaga kala kaa gena omatemo.

Omumati ta pe oohi iikulya. Oohi ndhika odhindji dho mbela odha panda iikulya nodhi hole iikulya, oshoka odhe ya lela kombanda ondhindji noonkondo. Pooha dhomumati opu na ongoma ontokele.

Kuume kandje oku hole okulonda koondundu, atale omamanya ga yooloka nkene ga tulwa kumwe, noku hole wo oku ka londako ta idhewula.

Ndjika ofaalama yoohi . Ota mu monika oonete dhoka hadhi longithwa oku yuga oohi. Omuna woo omiti noka palakata hoka ka shangwa shoka tashi adhika momeya mo .

Meme nakaume ke oya yi puushinda yaka nwa omboga. Omboga ohatu yi li, tatu tulamo omatama noonyanga nenge tatu yi yanda opo tuninge omaanda getu.

Monena aantu ngele taya idhewula ohaya londo koondundu, taya ende sigo okombanda, taya ziko wo taya ende, nenge taya tondoka yu uka pevi, opo ihe nduno omalutu gawo ga shune pevi nenge ga kale gena uundjolowele.

Koonzi ohatu kuthako olufufu ndoka hatu kalongitha okuninga iikumbatha nenge oombindja, koonzi ohatu kuthako woo onyama ndkoja hatu li.

Omambakumbaku oge li gayooloka, go ohaga longo iilonga yayooloka. Opuna gokupulula , opuna gokutekela iimeno, opuna wo gokuteta omwiidhi nokugu pakela nawa guninge gwiimuna.

Ekota enene lyomuti, iihwa yili po yaziza nawa, omamanya noonkoshi dhili po dhili mpano dha gondja dha lala dhu uvite nawa dhili momuzile.

Oondjuhwa ohadhi tekulilwa iilonga ya yooloka opena dhimwe hadhi tekulwa etadhi landithwa dhina omwenyo dhimwe ohadhi tekulwa etadhi landithwa dhasa dhimwe ohadhi landithwa dha telekwa na dhimwe ohadhi tekulilwa opo dhipe aantu omayi.

Omambakumbaku ohatu ga longitha niilonga oyindji yo oya simana. Ogo hatu pululitha momapya, ogo hatu tekelitha iimeno. Omambakumbaku gamwe oga longwa gokutula uuhoho miimeno nagamwe ohaga gongele oomwiidhi dhiinamwenyo.

Onduli iinamwenyo mbyoka yashitwa yina oothingo oonde. Iinamwenyo mbika ohayi vulu okulya komiti omile. Oonduli unene ohatu dhi adha mEtosha.

Egumbo ndika olyo pamuthigululwakalo moka tamu monika ondunda yomwiidhi . Egumbo ndika olya kundukidhwa woo komiti ngaashi tamu monika omulunga.

Meme okwaninga opoloweka yoondjuhwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi tekulwa oshampa dhakoko, ohatu dhilanditha dhina omwenyo, dhimwe odhasa nadhiwe ohatu dhimunu opo dhitupe omayi.

Moofaabulika ndhoka odhindji tuna moshilongo otu na mo oofaabulika dhomatama. Oofaabulika ndhika ohadhi kutha omatama omayihu etaya ga ningi momatama gomoondoha nangamwe taga ningwa omatama gomolwiishi.

Momukunda Oshaango okwa li mwi iyakele ondjamba. Ondjamba ndjika oya nika oshiponga nayi, oshoka ohayi yonagula po omagumbo. Ohayi yonagula po omapya nongele oweyi gumu nenge weyi yi popepi epuko otayi vulu wo oku ku dhipaga.

Opoloyeka yoondjuhwa ohayi tekula oondjuhwa . Ngele dhakoko dhimwe ohadhi longithwa onga onyama nadhimwe ohadhi longithwa okukutha omayi ngoka haga kalandithwa po.

Moopoloweka shoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa opo dhi tupe onyama. Dhitu pe omayi nenge dhi tupe iimaliwa ngele dha landithwa po.

Ondunda ombwaanawa yi na oombete mbali dha tulwa kumwe, oombete dhi na iikuusinga ya tulwa ko yoopala! Odha yalwa wo nawa. Tala ihe nduno kuulamba mbo wuli pombanda yombete mpo. Niipundi yili mo yoopala shili.

Omagumbo go pa muthigululwakalo ohaga dhikwa niiti ya mangelwa kumwe no mihuya dha kola nawa. Omagumbo go mithigululwakalo oha mu kala muna ondunda yo mwiidhi, Omagumbo ohaga kala ga kundukidhwa woo komiti.

Moshikunino shaandjetu tatekulu okwa tula mo ominino, dhoka dheenda puumeno dhakwatathana nomunino omunene ngoka hagu zi omeya. Kopomba ngele okwa patuluka iimeno ayihe ohayi tekelwa oku zilila mominino moka.

Uuna oohi ndhoka hadhi tekulwa dha koko, ohaku gandjwa etumwalaka kutya oohi odha adha oku kwatwa mo, noku landithwa. Aantu oha yeya nee yedhi tale taya hogololamo ndhoka ya pandamo yo yedhi landepo.

Tate aluhe konima yoomwedhi mbali, Ohayi moka ndama ke koohi eta kwata mo yimwe. Atale mpoka yi thike . Oha tala uunene wadho opo atale ngele odhaadha oku landithwa.

Koondundu okuna uumeno owundji wa yooloka mboka hawu meneko . Uumeno mbuka owuna omaukwatya ga yooloka opo wushiwe okukala wa mena nawa momanya.

Aamati ohaya kwata oohi taya longitha oonete nenge oondjolo omanga aakadhona taya yulu taya longitha iishongo nenge omayela.

Endombo olya simana, oshoka kulyo ohatu kutha ko iinima oyindji. Oha tu vulu okukutha ko omeya ngoka hatu iyogo nago momitse, nenge moshipala uuna wa iyadha wuna oombulwa odhindji.

Aantu ohaya hupu oondama tayedhi ningi nawa opo yatekulilemo oohi. Oohi dhoka moondama ohadhi tulwamo oonshona, tayedhi pelemo okulya, tayedhi konakona sigo otadhi koko.

Uumeno owundji ohawu kunwa uumeno walambathana , momukweyo guukilila nawa , tapu tulwa ominino ndhoka dhina oombuthulu, oombuthulu omo hamu pitile omeya guuka puumeno opo uumeno wumone omeya wukoke nawa.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa odhili pomaludhi gayooloka opena dhimwe ooshunga, opena dhimwe oonduudhe, opena dhimwe oontiligane moohi moka omuna dhimwe hadhi liwa naandhoka ihaadhi liwa.

Monale mwene gwegumbo oha ningi oshiithanenwa moka aantu taya kuutumba polupale opo ya vule ya popye omukundu ngoka guli po yo ya taambathane omayele.

Aanafaalama ohaa longitha omambakumbaku opo ya pulule evi li ninge epu, opo sho taye ya ya kune, oombuto otadhi mene nawa, mevi li li nawa, dho wo otadhi piti mo nawa.

Onduli oshinamwenyo shina othingo onde. Oshinamwenyo, shika omolwa uule washo oha shi vulu okulya omafo, ta shi kutha komba yomiti.

Kongombe oha tu kutha ko onyama. Oha ku zi ombanza. Oha ku zi wo omushila ha gu vulu gu ka ningithwe omushila gokudhana. Kongombe oha ku zi wo omahini.

Manga aanona taya dhana kohi yomutu ohela komatango, oyuuvu edhila tali lili. Moku penapena kwawo pombanda yomuti oya monopo ehwiyu, aanona oyali ya fadhukapo oshoka oyali ya tila noonkondo.

Moofaabulika odhindji dhongaashingeyi omuna omashina. Omashina ngaka oga longekidhwa nawa okupa iimeno uuhoho noshowo okuyi tekela.

Aanegumbo yaandjetu oya landa uuyuhwena opo ya tameke po opoloweka yoondjuhwa. Oondjuhwa ndhika otadhi tekulwa, opo shapa dhakoko tadhi dhipagwa dhi ninge osheelelwa shomegumbo, dhimwe tadhi landithwa po opo dhi tweetele iiyemo.

Aantu ihaya ningi owala oopoloyeka dhoondjuhwa, opuna wo oopoloyeka yiimote. Iimote ohayi type onyama, omayi noshowoo ohayi vulu okulandithwa yina omwenyo, opo omuntu iimonenemo iiyemo.

Peha mpoka pwaana iimeno nenge omiti ohapukala puna ombepo oyindji nomahala ngaka ohatu gaadha koSwakop hoka kuna oondundu dhomavi .

Opoloyeka ndjino onene yo oyina oofola odhindji . Muna uumeno wa mena nawa. Omuna woo ominino ndhoka hadhi endele omeya kuwete sho omeya ga talama geli mo.

Oohi uuna tadhi pewa okulya, unene odhi hole okuya kombanda opo dhihakane iikulya mbyoka tadhi pewa. Omutonateli goohi oha vulu woo okumuna unene oohi dhe pomukalo nguka.

Aantu ohaya kwata oohi momeya taye kedhi tanda, taye dhi yogo nawa, ta yedhi opaleke opo ihe nduno ta ye dhitete mupambu taye dhiteleke nawa yatula mo utowalekitho.

Uuna omuntu waya koshituthi shontumba waka lala ohoyi notenda yoye. Ootenda ndhika odhili pomaludhi opuna uutenda mboka uushona, opena ootenda ndhoka dhopokati oshowo ootenda ndhoka oonene.

Omuthitu moka aantu haayi yakakonge iikuni. Iikuni ohatwiilongitha okutema opo tu vule okuteleka, momuthitu omuna woo omamanya, nomwiidhi ngoka hagu liwa kiinamwenyo.

Omatama ohatu ga longitha moku teleka kwetu. Ohatu ga tula momuhoka opo gukale gwapama nawa, go ogwii kwata nawa, go ogu kale wo omutoye tagu vulu okuliwa kaayenda.

Oongombe ohadhi li omwiidhi nohadhi nu omeya. Oongombe ohadhi tu pe onyama. Ohadhi tu pe omahini noshowo omagadhi.

Ondunda yoye opo yi kale yopala owuna oku kala wuna mo osikopa yokutula iikutu, uulekitho ,wuna mo esipili lyoku italela uuna to zala noshowo owuna oku kala wuna mo okapundi.

Egumbo ewanawa olya tungukidha ohali kala lina oseti, okombitha, ondunda dhokulala nosho woo ehala lyokugondja. Omagumbo ogendji ohaga kala gena omiti pondje nosho woo oshigunda.

Monena aantu ohaya kunu iimeno momatungo ga siikila moka oonte dhetango ihadhi vulu oku monikila ihe ohaya longitha oolamba ndhoka hadhi kala dha temena uumeno hadhi kala tadhi longo onga oonte dhetango.

Mokuputuka omahwiyu ohgaza haga tilikwa oshoka unene ihaga monika omutenya oha ga monika owala uusiku, po opuna iitumbula mbi hayiti kutya oha kwatathana naalodhi.

Opoloyeka yiimeno moka muna omuntu tatekele iimeno a zala embale tali mu keelele komutenya noshowo ohema ontiligane.

Ofaalama ndjika oyoomboga , ndhoka dhili mo odhindji dho oombwanawa. Ombonga oyina uundjolowele owundji ngele to dhili otovulu wiilye yatekelwa nenge to yili ombihu.

Iilonga yo mo mapya oyaningwa iipu, oshoka mongashingeyi okuna omashina ngoka ganignwa gokupulula, no kutekela , nokutulamo uuhoho mevi, manga inookuna.

Iimeno ohayi kunwa e tayi silwa oshimpwiyu e tayi tekelwa, tayi tulwa uuhoho. Opo ngele yakoko otayi landithwa po aantu yiimonene iiyemo.

Meme okwa yile komaulikilo goohi, ho ka azile ko nohi onene, ndjoka twa li le uulalelo, nomwiha gwesiku lya landulako.

Ongaashi aantu ya pumbwa omeya, opo ya kale ye na omalutu ge na uundjolowele, iinamwenyo nayo oya pumbwa wo omeya, onkene pomahala ogendji mpoka hapu tekulilwa iinamwenyo omu na uundama owundji womeya.

Oohi dhomoondama uuna dha koko ohadhi kwatwa etadhi tulwa koshiviha opo ku monike ngele oya adha ondjundo yokulandithwa po, nangele oya adha ohadhi landithwa po omanga ndhoka inaadhi adha ohadhi shunwa mo moondama dho dhiye dhi yogwe mo shampa dha koko.

Oohi ohadhi kwatwa momeya nuundjolo nenge noonete. Ohatu dhi li, opo dhi tu pe uundjolowele. Ohatu vulu oku dhi landitha, opo dhi tu pe iiyemo.

Aanegumbo yaayetu ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi landithwa pu deseemba, dhimwe ohadhi landithwa dhina omwenyo, dhimwe ohadhi landithwa dhasa, nadhimwe ohadhi landithwa dha telekwa.

Oonzi dhomaludhi gayoolokathana , otadhi li metemba embulawu dhili metala lya ningwa nawa , lyina iitenda nokashipeke keli kundukidha.

Moshikuku shoondjuhwa ohamu kala mu na etemba lyiikulya moka hamu tulwa iikulya ngaashi iilya nenge mu tulwe oontanga ndhoka hadhi vulu oku liwa koondjuhwa. Ohamu kala wo mu na okanima komeya.

Oopoloyeka odhindji dhoohi ohadhi tula oonete kombanda, opo dhi keelele iiyagaya kaayi ye mo momeya yo yi keelele wo iinima mbyoka tayi vulu okudhipaga oohi kayi gwile mo momeya.

Omiti ohadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudha. Ohadhi pe iinamwenyo iikulya. Komiti huka ohatu vulu okukutha ko iiyimati mbyoka hatu vulu okulya momagumbo nenge tuyi landithe po opo yi tupe iiyemo.

Iipundi ohayi longithwa oku kuutumbwa, oyili pomaludhi gayooloka. Opena iipundi iinene mbyono hayikala momagumbo mookombitha. Opena iipundi mbyoka hayi kala yakundukitha okataafula koku lila, opena iipundi mbyoka hayi adhika woo yili pondje.

Tate oha longo mofaambulika yiimeno, kofaambulaka hoka ohayi ko a ka tonatele iimeno, ye a patulule omashina goku tekela iimeno oshowo ya pe iimeno uuhoho.

Moopoloweka odhindji dhiimeno aanafaalama ohaya longitha ominino ndhoka dhe enda pomakota giimeno hadhilongithwa okutekela iimeno.

Aantu ohaya kunu iimeno tayeyi tekele, tayeyi tula uuhoho, opo yishuwe yimene nawa yoyi yape iiyimati, iiyimati mbika ohaya vulu okuyi fala komagumbo yakalye nenge yeyi landithe po.

Otuna omaludhi gaali gondjuhwa tuna omakondombolo noonkadhi ndjuhwa. Koondjuhwa huka ohatu kuthako omayi nenge nge otwedhi dhipaga atu vulu okumona ko oshiyelelwa.

oodjuhwa ohadhi tekulwa moofaalama shampa dhakoko oha dhi tupe omayi, ngoka hatu vulu okulya momagumbo nenge oku landitha. Oondjuhwa ohadhi vulu woo oku dhipagwa opo dhitupe osheelelwa.

Aantu yokiilongo yayooloka ohayeya uunene koNamibia opo yeye yaale iinamwenyo mbyoka tunamo mEtosha, otuna iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonduli, uusino, oonkoshi nayilwe oyindji ya uthilwako.

Tate okwa ninga oshikunino she shina iimeno ya yoloka muna omatama, omuna oonyanga, omuna omakunde noshowo omuna omboga ndjono hayi vulu oku kuthwa etayi ka landithwapo.